Ekodhi okadhila hakakala moshi heke okadhila hakalili onyama ihakali omwiidhi. Okadhila ha kehole okulya oonguti kutya oodhi tadhitekulwa momagumbo. Noondjuhwa ngaa dho dhopokati ngaashi mbo wuundema mbo. Ekodhi ohali vulu natango okuyakulapo oondjuhwa dhono etali kalya ngele owaadha nee megumbo muna uuyuhwena, otali vulu owala okuwumanapo awuhe thilithilu.

Ehwiyu okadhila kashitilwa moshiheke, okadhila hono hakala kagondja ethimbo lyotenya nde etango sha lyaningine, opo hakatameke okunyanga shashi oha kamonoko uusiku.

Oohi odho osheelelwa hashi pumbiwa esiku kehe. Opuna oohi ndhi hadhi tekulwa, opuna oohi ndhi hadhi zi mefuta, opuna oohi ndhi hadhi kwatwa momilonga. Ndhi hadhi tekulwa ohadhi pewa iikulya, ohadhi pewa omiti dhoovitamine nohadhi lundululilwa omeya omape.

Moshilongo shetu omuna oomwe ndhono hadhi vulu okulya aantu. Opena omwe ohayi ithanwa omwe oonkiintu ndjono shampa yekuli otayi vulu oku ku etala malaria. Ohatu igamene nee koomwe ndhono noonete dhoomwe ndjono toyi tula moombuli dhondunda, toyi andjaganeke ya dhingoloka hoka ho lala opo oomwe ndhono kaadhilye olutu lwoye ngoye kukwatwe natango ko Malaria.

Oondjuhwa onkintu ohadhi tetena, ohadhi vala omayi, ohadhi langele, ohadhi tendula uuyuhwena, ohadhi tekula nuuyuhwena wadho.

Onduli oshinamwenyo shi na omuthika omule nohashi adhika miikunino ya gamenwa. Uuna tashi nu omeya ohashi nu sha paganyana. Ohashi li omafo gomuti sho inashi nika oshiponga kaantu.

Omvula ngele oya loko iishana e tayi udha omeya, aantu ohaya yi yaka kwate oohi, e ta yedhi e ta momagumbo gawo, ta yedhi ningile uundama mono ha yedhi pele mo iikulya opo dhi koke dhi vule oku landithwa nenge oku liwa.

Uuna omvula ya loka oondombe tadhi udha omeya ohadhi etelele omafuma, iivolovolo ,oonkwinkwiti ,ookandoko nomudhingoloko ngoka gwa kundukidha edhiya ohagu kala guna omwiidhi gwa ziza.

Ekondombolo ondjuhwa ndjono hayi londo oondjuhwa ookiintu opo dhivule okuvala omayi dho dhi tendule uuyuhwena. Ondjuhwa okiintu shampa ya tameke oku tetena ohayi ende pamwe nekondombolo taya kongo oka kololo kokuvalela omayi ,shampa ondjuhwa ya mono okakolo ndjono okiintu ekondombolo ihali landulamo we ohali etha ngaa nee lyo tali kalamba oonkwawo dhi tadhi tetena.

Oshikunino nenge epya shampa lya kunwa ohali mene, ihamu mene nee omwiidhi, ohamu mene iigwanga nombuto nee ndji ya kunwa mo kutya omwa kunwa omapungu nenge omahangu. Opo nee ombuto ndji ya kunwa mo yi koke ya manguluka yo yi imike iiyimati yili nawa, owu na oku helela mo omwiidhi ngo gu li mo. To kutha etemo, to tete mo iigwanga mbyono opo yi se kaayi endele niimeno mbyoka wa tula mo.

Oshinanena oshe tu etela omashina ngono haga vulu oku tulwa evi lya longekidhwa nawa lya tulwa uuhoho mono to kunu iikwamboga yoye kaa yi kale yi li pomutenya. Oha li kala li na okapomba komeya mono h li tekele nale li na omunino gwomeya.

Otuna oonyanga dhomaludhi gopaali oonyanga ontiligane noonyanga ontokele. Oonyanga ohadhi kunwa ihadhi zi momalundu. ohadhi kunwa tadhi ningi oshikunino tadhi tekelwa. Shaa dha koko ohadhi tewa nee eta dhika landithwa. Kakele nee kokulandithwa oha tudhi longitha momagumbo dho natango ohadhi pumbiwa momalandithilo esiku kehe.

Oondjuhwa noonkanga dhi dhokuushayi uuna tadhi tekulwa ihadhi pewa ashike omahangu, ndele ohadhi pewa wo nomanuwa opo dhi vule okuvala omayi ogendji. Oondjuhwa dhomakondombolo ohadhi igi, oondjuhwa oonkiintu ohadhi vala omayi.

Uudhila iikwamawawa mbyoka hayi adhika moshiheke, naantu ohaya dhipaga uudhila yalye onyama yawo ashike Natiili okwa tula po ompango kutya hawu dhila tawu dhipagwa, hayi yamakuti tayi dhipagwa.

Ondjambameya oshinamwenyo sha shitwa hashi kala momeya go momulonga, shaashi omeya gomo mulonga ihaga pwine. Ohayi li omwiidhi, nenge ngaa nee ohayi kala momeya ohayi li omwiidhi ihayi li Oohi. Yo okutya nee oya nika oshiponga kaantu unene ngaa mba to adha taya taakana omulonga, ohayi vulu oku dhipaga aantu nenge yi ya monithe oshiponga.

Oohi shampa tadhi tekulwa ohadhi ningilwa okandama, hoka haka kala ka tulwa onete mooha. Ohadhi pumbwa oku pewa iikulya kehe esiku, dho tadhi lundululilwa omeya ngele ga kaka.

Oonkanga uudhila mboka wa shitwa, hawu kala moshiheke na ohawu vulu oku tekulwa, shampa ashike wa kutha omayi gawo, toga tula mpoka pwa langela ondjuhwa, ano ohayi vulu oku ga tendula nokuza mpoka todhi tekula ne.

Omuthingululwakalo opena iikulya mbyono hayiliwa pamwe ngashi onyama yondjuhwa, omboga yopungu, oshimbombo shomahangu shono shatelekwa musila womahangu.

Oondjuhwa ookiintu shampa dha tendula uuyuhwena ohawu yoololwamo mokati kadho tawu ikalekelwa tawu tulilwamo nee iikulya nomeya oshoka ohawu vulu okulya wowene nokunwa wowene. Elalakano owu gandje ompito kooyina opo yavule oku tendula omayi ogendji ngaashi tashi vulika ,oshoka ngele owa tsikile okukala nooyina ohashi pula ethimbo opo wutoye.

Oondjuhwa ohadhi vulu okutekulwa mumwe noombaka, unene ngaa ndhi hadhi tekulwa kondje yoshikunino. Oto vulu okudhi pa iikulya eta dhi yi e ta dhi galuka, oko kutya owala oombaka odhihole okulya, odha pumbwa iikulya lela ya gwana dho odhihole omeya oto kala lela to tula mo omeya keethimbo shaahsi ngele owa adha puna noondombe shili popepi ohadhi yiko nokuli dhodhene oko dhika dhane nomeya dho tadhi galuka nee ngele dha mana okudhana omeya.

Shampa tuna iituthi ohatu longekidha iipundi niitafula yawo ,iitafula ohatu tula uuyaha nuusindo niilapi tayi monikitha nawa ehala niikulya.

Ondjamba meya oshinamwenyo sha shitwa hashi kala momeya gomomulonga, ihashi adhika momeya gomefuta. Oshinamwenyo shoka hashi kalya iikulya komutunda, omwidhi. Ohashi vulu oku monitha aantu oshiponga, uunene nga mboka haya kala momulonga taya kongo oohi noowato.

Etango ngele lyapiti, oha li gandja uuyelele, mboka ha wu kala owundji wgawana nawa, oha wu pitike aantu tudhime omalusheno. Oha li vulu oku kukutika iikutu uuna yayogwa, uusila uuna wa yanekwa, oha li vulu wo oku kukutika iilya momapya nomapungu, niilya yowala, lyo oha li vulu oku pwinitha omeya moondombe.

Oondjuhwa dho kuushayi ndhoka hadhi tekulwa komikunda ohadhi kala dha maanguluka oku enda. Shampa dha hawalekwa ethimbo lyongulonene ohadhi manguluka okuya dhi ka ende mpoka dha hala. Ohadhi inyangele iikulya ya gwedhwa po, ngele owa adha mepya mu na omboga oto adha tadhi li oongala dhomboga noshowo iipethipethi oyindji. Shampa kwa ningi komatango ohadhi galukile megumbo.

Methimbo lyo ngaashingeyi lyoshinanena iikunino ihayi tekelwa we nomayemele, ohaku kongwa ominino dhomeya tadhi andjaganekwa moshikunino ashihe tadhi ululwa uumbululu omeya taga kale nee taga shasha mpono piikunomwa mbyo yili moshikunino.

Opena oohi dhoka dha shitilwa momulonga ,po opena oohi dhoka dha shitilwa mefuta. Oohi nadho ohadhi vulu oku kwatwa kuuvu e ta dhi si. Sho, osho dha pumbwa oku kala nadho tadhi pewa omiti, opo dhi gamenwe koombakiteli.

Ethano lya thanekwa okuza pombanda ohali monika nawa noonkondo. Shaashi ngele oweli tala oto vulu oku mona ngaashi egulu, oto vulu oku mona iikog, oto vulu okumona oondundu okudhi monena kokule, oto vulu oku mona omiiti dhi dhili kokule dhili momudhingoloko mono nomagumbo ngono gatugwa mo, nakehe ngaa nee sho shili mo. Ohayi monika nawa lela efano lyathanekwa okuza pombanda.

Komukunda okuna omapya hono haku kunwa iilya, omapungu, oofukwa, omanuwa nomakunde. Iilya ohayi vulu oku kwatwa komaalindi ngono haga limo oomuma dhono dhili miilya opo nee kaaga indjipale ohaga kuthwa mo haga likolwa mo etaga keekelwahi.

Monale otwaza hatu pululitha oongombe nenge oondongi, methimbo ndino lyoshinanena otuna omambakumbaku ogo hangapulula ngono hangakala ne ngena omatemo gopali omatemo gongalo nomatemo ngono hangapulula tangayi muule, ngono hangapulula tangayi muule ogo hangapulula omapya nga ngena ongwena.

Oondjuhwa shampa tadhi munwa odhindji thimbo limwe ohadhi tulwa mehala limwe ashike moshikuku mo. Hu hadhi pelwa omeya, tadhi pelwa mo iikulya. Yah mo omo ngaa natango hadhi valele omayi. Ehala nee shaa lyakaka shaashi omo hadhi nine natango ohali kombwa, shaashi ngele ehala ndyono inali wapalekwa oondjuhwa dhino ohadhi vulu oku kwatwa kuupuka. Uupuka mbuno hawu ithanwa nee uulipi.

Ondjuhwa onkiintu ohayi vala omayi, ohayi ga tendula, ohayi ga langele, ohayi tekula uuyuhwena. Onyama yayo ohayi liwa. Omalwenya gayo ohaga longithwa oku lukila oondayi.

Oondjuhwa shampa tadhi ningilwa oshikuku ohadhi kala dha tulwa omutala gomuzile sho tashi tulwa onete mooha ndjono tayi gandja ombepo, opo yi vule okuya moshikuku, kaa mu kale mu n aoshimuke nenge mu kale mu n aezimba.

Uundjambona ohawu valwa koondjamba. Nuuna ne sha wa tekulilwa paantu ohawu kala wuna ombepo ombwanawa naantu, ohawu kala wuna ekwatathano ewanawa naantu. To vulu owala oku kapa iikulya pamukalao guli nawa ndele ka kena sho takeku ningi, to vulu wu kale hokape omeya nde kakena sho takeku ningi, nokuli ohawu vulu oku kaala tawu dhana naantu, inakafa haka kokela moshiheke, hono itovulu oku kapa iikulya.

Omvula shampa yaloko ndele ondombe eta yuudha omeya, ohayi kala yakundukidhwa komwiidhi mo mondombe ohamu vulu okumena omavo nomafo gomavo ohaga kala gakangala kombanda ihaga ningine nomavo ohaga ningi oongala. Moondombe ohamukala muna uudhila hawiithanwa oonkwinkwiti nosho woo omafuma nuuvolovolo.

Iikunino ohayi longekidhwa pamaludhi ga yoolokathana, opena mbyoka hayi longekidhwa nevi lya yelekana, opena yimwe mbyoka hayi longekidhwa yina omikanka nomitunti, momikanka mono hamu kala omeya ngoka haga tekele iikuninomwa nokomutunti oko haku kunwa oombuto.

Oondjuhwa shaa dha silwa oshimpwiyu nawa ohadhi eta uuwanawa, shaashi ihadhi pula ethimbo oku indjipala. Ngele owa landa okayuhwa okakiintu, muule ashike woomwedhi ntano, hamano ondjuhwa ndjono oto adha nale tayi tenteke ngoye oto tameke nale oku landitha omayi goye. Ngele owa tameke oku landitha onyama natango oto vulu okumona mo iiyemo iiwanawa, shaashi onyama kehesiku mositola oya pumbiwa.

Etango shampa lyapiti uudhila owundji owuhele okwoontela oonte dhalyo. Etango ohali kukutike iikutu yetu uuna twayoga, ohali pumbiwa woo kiimeno opo yivule oku koka yakola.

Oohi odha shitwa hadhi kala momeya kadhi shi dhokombanda. Shampa we dhi kwata mo momeya e todhi tula kondje e tadhi kala ko okathimbo e tadhi dhengwa komutenya ohadhi si ashike kudhodhene. Nande oomboka haye dhi kutha mo ethimbo lya adha, shampa ye dhi tula pomutenya opuwo, odha sa ngaaka. Ohadhi landithwa oontalala nenge taye dhi kukutike, opo ye dhi lye.

Monakuziwa otwa kala ha tu pululitha oongombe nenge oondoongi. Methimbo lyongashingeyi otu na omambakumbaku ogo ha ge tu pululile, ngono nokuli ha ga pulula meendelelo.

Ongombe onkiintu shampa ya ningi osimba ohayi vala okataagona. Okataagona hono ohaka yamu nee omahini kuyina. Ihaka thikile owala taka lin omwiidhi ota ka tameke manga taka yamu omahini. Mongombe mono natse ohatu kanda mo omahini ngono hatu ga tula mondjupa sigo yu udha taga hikwa eta muzi omagadhi goongombe.

Oshinanamunate shoCoka oto vulu oku shi nwina pamwe niikuly ayOshiwambo. Ondjuhwa ya telekwa yi li kohi yontsowe, oshimbombo shomahangu, omboga, omatama pamwe noonyanga.

Moshiwambo omuna iikulya yopamuthigululwakalo tayi landula, omuna oshimbombo shono hashi telekwa nomahangu, omuna ekaka ndono hali ningwa momboga, opena omakunde omatokele nomatiligane opena woo odjove ndjono hayi ningwa momagadhi goongongo.

Moshilongo shetu otu na mo oonyanga dhomaludhi go paali, oontiligane noontokele. Oontiligane odha tali ka ko dhi na uundjolowele oshoka no mokulandithwa ohadhi kala dhina ondilo, oku faathanitha naadhi oontokele.

Iikombo mbi hayi munwa komikunda pethimbo lyokufu ohayi lithwa opo kaayi kalye iikunomwa momapya gaantu. Una tayi pitithwa yika lithwe uukombwena ohawu yololwako kaawuye nooyina. Yo tayeya ya hangane kumwe nooyina una uusita wa gooloka.

Oohi ndhi hadhi kala momulonga, mefuta naandhi hadhi tekulwa muundama, adhihe ohadhi kwatwa nuunete. Molwashike? Oshaashi odhi na omuthenu. Itadhi vulu okukwatwa koonyala.

Moshilongo shetu otu na mo aatekuli yoohi mboka haye dhi tekula paumwene, omanga nee inaya tameka okudhi tekula ohaye ya po nomutengenekwathaneko goshimaliwa kutya okwa hala okulongitha oshimaliwa shi thike peni, opo a tameke ongeshefa yoohi ndhono nota landa oohi dhi li ngapi ndhi ta tameke nadho nuuna dha koko okwa hala oku dhi landitha pauwindji wu thike peni notedhi landitha kwiingapi, opo dhi mu etele iiyemo.

Momiti ohamu vulu okuza iipilangi hayi vulu okuninga iipundi. Mono natango ohaku vulu okutetwa ekota lyomuti tali tetwa nando omiitopolwa yi li ine itano, tayi yugunwa, shaa ya yugunwa iipeta mbi ya yokombanda tayi hongwa naanaa tayi yelekanithwa ohayi vulu okuningwa iipundi. Opu n aiipundi mbi hayi ningwa iile mbi tamu vulu okukuutumba ko omundji. Okokutya ashike mbyono iifupi ohaku kuutumbwa komuntu gumwe.

Okutekula oohi oshinima oshiwanawa, shaashi ngele owa adha nakudhitekula inadhi mu etela uupyakadhi, inadhi kwatwa komikithi, inadhi sa, oha mono mo iiyemo yi li nawa. Shaa dhi indjipala natango oha vulu okugandja iilonga kaantu yomudhingoloko. Ohadhi gwedha wo puuwanawa keliko lyoshilongo, shaashi momalandithilo ohadhi pumbiwa mo esiku kehe.

Ehala lyoku vululukilwa ohali kala lina iipundi yoku kamutumba, ya tulwa nga kombinga noombinga. Ohapu adhika oka tala komuzile, ohapu adhika uumbete woku thuwila, ohapu adhika uutafula woku tenteka iikunwa nenge iikulya mbi yeetelelwa, ohapu kala wo pena oka ndama komeya.

Osino oshinamwenyo ohashi adhika momahala ga gamenwa mongaashingeyi. Osino oyina ooniga oonde yo ohayili omwiidhi, onyama yayo oha yilwa woo . Oshinamwenyo shono natango hashi ningi oshihakanwa ngaashi koonkoshi ,oongwe nomatotongwe.

Oshikunino shaa sha longekidhwa shi na omikanka oshi na uuwanawa wokukaleka po omeya. Omvula shaa tayi loko ethimbo ndyo, omuntu ina pumbwa we okutekela ta longitha omeya, tashi ti omvula otayi tsikile ashike okukaleka omeya momikanka mono sho tayi kokeke nee iimeno mbi ya kunwa mo. Ohashi tula pevi natango ondando yokufuta omeya, shaashi omeya paife shi toga longitha ohaga futwa komwedhi.

Moshilongo otuna mo omambakumbaku haga longithwa iilonga ya yoolokathana mono embakumbaku hali pulula ,hali kunu ,hali shasha omuti kiimeno opo kali kwatwe kuupuka .

Moshilongo shetu omu na oomwe ndhono unene hadhi holoka pethimbo lyokwenye, pethimbo lyuutalala ihadhi monika naanaa. Ohatu igamene nee kaatu like koomwe noonete ndhono hatu dhi kundukidha nombete tadhi tsilikwa moombuli dho tadhi hukikwa moombete, opo oomwe kaadhi tu gume komalutu.

Omvula shampa ya loko oonene omulonga ohagu udha omeya . Omeya taga tameke nee taga kungulukile kiitayi ngaashi yomadhiya niishana. Omadhiya ohaga pwine . Omadhiya shampa ga pwine, ndele omwa adhika mu na oohi ohamu hupu ashike oohi nomunoko. Oohi ohadhi sile nee momunoko mono, oshoka kamu na omeya .

Petameko aantu otwa kala hatu longitha omamwitho okuteta omwiidhi. Omwiidhi ngono hatu longitha okukumba oondunda dhomomagumbo nenge okulongekidhila oongombe omwiidhi gopethimbo lyokwenye. Mopaife ethimbo lyoshinanena omwiidhi ohagu tetwa nuushina.

Opena omagumbo ngono haga tingwa geli pooha dhefuta. Nopehala mpono ohapu kala pwa talala nawa molwa omeya ngeya kehe ethimbo haga kala tagi inyenge. Ohaga tungwa nee geli ke kankameno lyakola opo una omeya ngeya sho taga ka kunguluka kaaga kungululwepo go omeya kaagaye natangomomagumbo ngoga tungwa po.

Ondjamaba oshinamwenyo sho shina oonkondo, yaa ohashi vulu oku teya po nomiti, ohashi vulu oku vudha mo niihwa. Yaa omatudhi gondjamba ohaga longithwa okwiitsinina uuna omuntu wuna eshikisha. toli hwameke to kutha ekumba twiisikile komutse, oluthi ndwii ohalu vulu oku ku kwathela eshikisha lyoye opo lyi aluke.

Methimbo lyongashingeyi aantu ohaya toto po oongeshefa dhawo mono haya kunu iimeno yawo muunima uushona e taya landitha, opo nduno yi imonene mo iisimpi, opo ya longithe okulanda oompumbwe dhawo dhi ili nodhi ili.

Oohi dhi hadhi tekulilwa muundama sha dha koko dha gwana okuliwa, omeya ohaga pombwa mo mokandama, oohi tadhi thigwa mo kadhina omeya itadhi vulu we oku inyenga, ohashi ningi ne oshipu opo aantu yedhikuthe mo nuupu taya yuku ashike.

Efuta omeya gena omwenyo mono muna oonzo ngaashi oohi, noombwa dhomomeya. Mefuta ohamu kala oombautu ndhono hadhi kakwatamo oohi momeya, nenge ndhono hadhizi kiilongo yokuushiinda dhitu etele ngaashi omahooli nenge iiyenditho mbi yalandwa kondje yoshilongo.

Miikunino ya gamenwa ohamu adhika iinamwenyo ngaashi ondjamba, ndjono yi na omunkati omule, yi na omayego ga pita mo, yi na omakutsi omanene, yi na oshipa oshikukutu. Omu na wo onduli, oshinamwenyo shono oshile shi vule iinamwenyo ayihe.

Opena oondjuhwa omaludhi gaali omakondombolo noondjuhwa oonkiintu. Omakondombolo ogo haga londo oondjuhwa onkiintu dhi vale omayi nuunadha vala omayi ohadhi ga langele eyadhi tendula uuyuhwena.

Aantu monale otwa kala hatu longitha oongombe oku pulula omapya, nenge ku ga longa koonyala. Methimbo lyo shinanena, otwa ndulukilwa po omambakumbaku, ngono ogo haga pulula momapya.

Moshilongo shetu omu na omuhoko hagu ithanwa Aankwankala nenge Aayelele mbono haya hupu ashike mokulya onyama yiiyamakuti mbyono haya ka konga moshiheke. Ihaya longo omapya yo ihaya zala iikutu olutu aluhe.

Oonzi iinamwenyo mbyono hayi tekulwa momagumbo go komikunda nenge moofalama. Onzi oya talikako oshinamwenyo shina ombili, nuuna aantu taya ningi ohango, yaandja mukadhona olundji ohaya pewa onzi molwa uukwatya wayo wombili.

OIohi tadhi tekulwa, muundama moka hadhi kala, odha pumbwa oku tulilwamo omeya ga yela shashi ohadhi ka keke omeya, go omeya shampa ga kaka, eta ga kala inaga lundululwa, ohaga vulu oku etela oohi omikithi. Oohi momeya moka ohadhi tulilwamo omuti goovitamina osho wo ngoka goku keelela oombahiteli.

Okandama koohi shampa ka longekidhwa ndele kohi inaku kolongwa omeya nga taga tulwa mo otaga pwine, shaashi evi otali ga nina po. Shaa nee omuntu kee na osamende yokukolonga pevi ohaku longithwa othayila onene ndjono tayi kala ya adha koshitako yo natango tayi mbanduka kombanda taku tentekwa omamanya ta tula mo nee omeya.

Ongandu oshinamwenyo sha shitwa hashi kala momeya go momulonga. Omayi ga go ohayi ga valele komutunda, ihayi valele omayi momeya. Ohayi li aantu, yo ohayi li natango iinamwenyo.

Oondjuhwa dhi hadhi tekulwa momagumbo oha dhi ningilwa oshikuku hono hadhi lala uusiku, ashike thimbo lyomutenya ohadhi kala dha manguluka oku ka enda mpoka dhahala, tadhi galukile moshikuku ngele kwa toko.

Oondjuhwa dho kiitoplwa yokuushayi ohadhi ningilwa oshikuku hono hadhi lala kongulohi, nohadhi pitimo ethimbo lyongula dhi ka nyange iikulya yadho, dho dhika lye wo mbyo tadhi hawalekwa. Ohadhi galukilemo woo ethimbo lyo komatango uuna dha gooloka moku nyanga.

Onkoshibishilikama shono hashi adhika momahala ga gamenwa ihashi li omwiidhi ndele ohashi li onyama yiinamwenyo iikwawo. Oshipa shayo ohashi longithwa kaakwaniilwa opamwe nomagadhi gayo.

Etango ohali piti kuushilo, tali kaningina kuuninginino. Ethimbo lyongula shampa lyapiti ohali tu etele uuyelele mbono hawu tupitike katu longithe we oolamba. Ohali kwathele wo omiti dhimene nawa nenge iimeno yimene nawa. Pethimbo lyetewo iilya ohayi pumbwa etango opo yikukute nenge iilyawala.

Oohi shampa inadhi silwa oshipwiyu nawa, inadhi pewa omuti guundjolowele petameko, goku dhi gamena kaadhi kwatwe komukithi, otadhi vulu okusa dho tadhi hepeke oshimaliwa shoka sha tulwamo mongeshefa mokudhi landa.

Omilonga odhindji dhomeya konyala ohadhi kala dhina oohi ,odhimwepo ashike hashi kala dha ngambekwa kutya oohi otadhi kwatwa uunake nadhi tegelele dhivale nosho tuu. Pomilonga dhimwe aantu ihaya ngambekwa ohaya vulu okukwata oohi ethimbo yahala. Oha yeshi kwata nee yekedhilye oontalala nenge ye kedhi kukutike.

Omiti ohatu dhi longitha okutyaya iikuni. Ndhoka dha kukuta odho hadhi tyaywa iikuni. Omiti ohadhi tu pe wo omizile. Uuna to ende ondjila onde, ndele mondjila moka to ende omu na omiti, oho vulu ngaa okukuutumba, ndele to thuwa po ngoye wu vule okutsikila nondjila yoye. Ohadhi gandja wo uuwanawa kiinamwenyo, oshoka ohayi li omafo gadho.

Oondudnu odhi holike kaataleli po unene konyala opuna yamwe mbono ha yeya taye dhi konakona kutya oondundu dhino dhomodhilongo muno odha yooloka ngiini koondundu dhokiilongo yilwe. Yo ohaya kuthako nee uupambu womamanya ngono, taya konakonaka e taya shanga nee omabo kombinga yoondundu dhoshilongo shoka.

Oolamba dholusheno ohadhi vulu okutulwa momagumbo, ohadhi vulu okutulwa piiyelo yomagumbo, ohadhi vulu wo okutulwa moositola, ya nomomiti namo oho vulu okutula mo oolamba todhitula pombanda, tadhi gandja ne uuyelele komudhingoloko ngo gwakundukidha egumbo opo wuvule okumona kehe shimwe tashi inyenge po uusiku.

Oondjuhwa ndhono ihadhi tekulilwa moshikuku ihadhi pula oshindji unene oto vulu ashike okudhi hawaleka lumwe aluke ongulonene. Ohadhi ka konga iipethupethu yadho oshoka ohadhi li omwiidhi nenge enuwa weli tete otadhi vulu ashike okuli mana po.

Moshikunino shepangelo sha gamenwa ohamu adhika ngaashi oompanda. Ompanda oshinamwenyo shono hashi kala sha ningwa oshihakanwa koombudhi, haye shi dhipaga, e taye shi kutha oniga hayi kala yi li moshipala. Ohamu adhika oongalangombe, oongolo, oomenye, oonkoshi, oonduli nooshimbungu.

Oondjuhwa odhi na uuwanawa uuna to dhi tekula ngoye to landitha, shaashi onyama yondjuhwa kehesiku oya pumbiwa momalandithilo kehe. Go omayi goondjuhwa kehesiku otaga landwa kaalandi. Omayi goondjuhwa oge na oovitamine go natango ohaga longithwa okuteleka iikuki.

Moshilongo shetu omuna omahala gonomenawina galongekidhilwa okuthuwa unene, oge holike kaatalelipo yaza pondje yoshilongo, ohapukala nee pwatulwa iipundi yili pondje, taputulwa uutala womizile po taputulwa okandama komeya mono havulu okwitalaleka una kwapupyala.

Opu na iimeno mbyono ihayi pumbwa omutenya ogundji, hayi pumbwa okukala yi li momuzile yo tayi imonene ashike oonte dhopokati. Ohayi dhikilwa nee okanete ke na oombululu hono haka pitike oonte ndhi dha pumbiwa odho dhi thike kiimeno ho.

Oonduli odho iinamwenyo mbyoka yina oothingo oonde noshowoq omagulu omale. Oonduli ohadhili omafo gomiti nohadhi adhika momahala ngoka gomatalelelopo. Omahala gomatalelepo ongaashi Etosha Nationala Park.

Oshikwiila ohashi ningwa muusila womahangu mono haku longekidhwa iilya, tayi tulwa momeya ,tayi anekqa tayi kukuta, tayi tsuwa kutya nee oyatsuwa koonyala nenge oya katsithwa keshina . Oho longekidha nee omongwa nosuuka eto lungile mumwe. Ohashi kala nee ehogololo lyoye kutya owahala oshikwiila shakangwa nenge oshaya peziko.

Komikunda pethimbo lyeteyo aantu ohaya teyele moontungwa nenge moombaali opo ya vule oku ka tula iilya kolupale. Ohayi dhikilwa nee opo kaa yi gwile pevi sho omuntu ta ende.

Moshilongo shetu ohamu kunwa omambanana ndele ihaga mene mo naana, oshoka evi lyetu kalishi ewanawa no kumena omambanana. Omambanana ogendji hatu li moshilongo ohaga zi kiilongo yopuushiinda ngaashi ko South Africa.

Ondjamba oshinamwenyo shi na uukwatya uuwanawa nuuwinayi. Odhi holike ngaa unene kaatalelipo unene mba ya za kondje yiilongo. Oye hole okuthaneka omathano gadho, okutala uukwatya wadho kutya ohadhi ihumbata ngiini uuna dha geya nuuna dhi li nuunimona wadho oto dhi ende ngiini, osho ngaa nee nga. Ngele nee taye dhi thaneke ngawo ohaya kala ngaa ye li ohanda.

Ondjuhwa onkiintu oyina uukwatya wayoloka kondjuhwa yekondombolo. Ekondombolo aluhe koongulasha ohali igi. Ekondombolo olyo halilondo ondjuhwa onkiintu yivule okuvala omayi. Ondjuhwa onkiintu ohayi langele omayi, ohayi tendula uuyuhwena, yo ohayi wutekula.

Otwa pumbwa oku lya iiyimati opo yi tu etele oovitamine ngaashi: omabanana , omayapela, omandjembele, uuna wamundesha, omakwaava nosho tuu. Kakele kiiyimati otwa pumbwa omboloto ethimbo lyongula onene pamwe notee nenge omakoko gomapungu.

Onduli oshinamwenyo shono hashi adhika konyala miikunino yiinamwenyo mbyoka ya gamenwa. Oshinamwenyo shomuthika omule, oshinamwenyo shi na uuniga uuhupi, oshinamwenyo shono ha shi li le othika, ha shi li ashike omafo kombanda yomiti mpono tashi vulu oku adha.

Onyama yondjuhwa sha tayi landithwa moositola ohayi kala dhilimo dhili miipambu ya yooloka ngaashi omawawa, iitako, oothingo, iindimba, omahuli nomanyala.

Oshikunino shomatama sha ningwa ohamu pumbwa oku dhikwa oka tala kena iiti yu ukilila mono omatama ga pumbwa oku idhingila, opo ga koke gu uka pombanda, kaa ga taandele pevi shaashi shampa ga koko gu uka pombanda ohaga imi nawa, go nomatama ihaga olo.

Ehala mpa hapu tsakanene iinamwenyo yili momeya, ohapu ithanwa pedhiya. Mpa hapu gongala omeya kutya nee omeya nga taga zi momvula nenge onga ga lokelwamo komvula. Miikunino mo ya gamenwa iiyamakuti ayihe opo hayi gongala mo, kutya oombi hayi li iikwawo ngaashi: oonkoshi, ooshimbungu, ookaandje nomatotongwe.

Moshikunino shagamenwa ohamu adhika iiyamakuti mbyono ihaa yili ikwawo. Ngaashi ongolo, onduli, ondjamba, osino, omenye nongalangombe.

Onkoshi oshinanwenyo shono hashi kala miikunino ya gamenwa oshoka oya nika oshiponga kaantu. Opena onkoshi ondumentu noshowo onkiintu, ihayi li omwiidhionyama owala. Oshipa shonkoshi ohashi longithwa kakwaniilwa okutula kiipundi yawo uuna taya pangele nomagadhi gawo ohaye ye ga longitha wo.

Oondundu odha simana, shaashi ohadhi pambuka omamanya ngono haga vulu okulongithwa moopate okutunga omagumbo nosho wo omatungo ngaa nande ogo momudhingoloko. Okokutya koondundu huno ohaku kunguluka omeya ga yela. Dho oondundu natango ohadhi keelele efundja.

Ondjima oshinamwenyo sha shitwa hashi kala mo shiheke, ashike ohayi vulu oku tekulwa. Ondjima oha yili iiyimati, yo ohayi vulu okulya iikulya mbi hayi liwa kaantu, itovulu kuthiga egumbo lyee guluka ondjima ohayi vulu kuyamo eta yilimo iikulya. Onkene ohadhi pumbwa oku kotokelwa.

Oongombe opu na oongombe oonkiintu po opu na oongombe oondumentu. Oongombe oonkiintu ohadhi vala uutana dho ohadhi kandwa omahini ngono haga hikwa e tamu zi omagadhi goongombe.

Oohi shaa tadhi kwatwa momeya ohaku longithwa oshongo nenge okanete. Oohi ndhi hadhi tekulwa muundama, ohadhi kala oompu okukwatwa mo oshoka ehala moka dhili kali shi enene. Inadhi fa oohi dhomomulonga nenge oohi dhomefuta, ndhono owu na oku enda todhi kongo oshoka ohadhi kala dha halakana.

Monale otwa kala hatu pululitha oongombe momapya nenge oondongi. Tatu ndulukilwa omambakumbaku ngono haga pulula taga endelele. Ashike opena wo okashina okashona kopokati hono haka pulula inaaka nanwa kosha haka ende ku kokene.

Ongolo ohayi adhika miikunino yiinamwenyo ndjoka yagamenwa ndjoka yopaumwene nenge yepangelo ohayiithanwa ongolo molwa oondjila ndhoka dhili koshipa oondudhe noontokele noyina olupe lwafa lwondoongi neyooloko pokati kongolo nondongi omalwaalala ashike yedhi yoolola.

Monale uuna twa hala okunwa okoothiwa ohatu longekidha uusila wongaya, tatu tema omulilo tatu tula po ombiga yaa na omeya uusila mbono tatu wu tula mombiga tawu pilulwa sigo wa ningi uuluudhe tamu tulwa omeya. Shaa we yi faathanitha notee ndji yoshinanena olwaala lumwe aluke.

Embakumbaku ohali longithwa oku pulula nenge oku ninga ongeshefa ngaashi mba haya ningi oondhopi ohaa vulu oku li tula etemba konima hono taya tula mo oondhopi lyo tali fala nee komagumbo gaa mba ya landa. Shampa ta li pulula mepya ohali tulwa omatemo, kutya nee omatemo nga haga pulula muule nenge omatemo gongalo.

Ekodhi oludhi lwoshikwamawawa, okadhila hono haka kala moshiheke. Ohaka londo komiti uuna ka gondja ko oko haka lala uusiku ko oko wo natango haka tungile oshihandhila shokuvalela omayi. Ihaka li mwiidhi, ohaka li onyama ngaashi oondjuhwa nenge oonguti.

Oohi odhashitwa hadhi kala momeya mo omo hadhi valele omayi gadho mo omo hadhi tendulule, shampa nee wahala okudhikwata wahala ngaa okukulya nande omwiha esiku ndoka pethimbo ndoka todhi hawaleke ohadhiya ashike ondumba shampa wakutha okanete otadhi vulu okuyamo nuupu oshoka ohadhi gongala pombinga yimwe.

Ekodhi oshikwamawawa shono hashi li uudhila uukwawo. Ngashi oonguti, sho ohashi li wo natango oondjuhwa momagumbo, kutya oondjuhwa oonene, nenge uuyuhwena.

Okandama koohi shaa ka tungwa po ndee omuna oohi dha tulwamo momeya, omeya ngono ohaga pumbwa oku lundululwa shaashi oohi ohadhi kakeke omeya. Oto kala nee wuma mpa hokutha omeya to tula mokandama koye mo. Nenge wuka tule popepi nomulonga gweye to kuthako nee omunino gwomeya ogwo hagu eta omeya mokandama moka una toga lundulula. Oohi odhina oovitamin nohadhi eta iiyemo.

Uuhilili opu na mbo hawu kunwa. Mbu hawu kunwa ohawu kunwa ngaa nee wa tulwa moondunda elalakano oye wu gamene kontsi nokomavi, shaashi mbuno owo hawu ka landithwa moositola mo moositola ihamu yi iinima ya vundakana. Mbu wokomikunda ohawu piti momapya shaa mwa pululwa ethimbo ndiya lyokuhelela, opo to adha tawu piti. Opu na ngaa wumwe hawu piti momalundu ho adha ngaa wu li meni lyenkolo mo. Owo mbu nee wokOwambo.

Oonakutekula oondjuhwa otaya humitha komeho ekoko lyoshilongo, notaya kuthapo wo omukaga moshigwana. Okukala yakwashilipaleka kutya omayi momalandithilo omo ge li, nonyama yondjuhwa momalandithilo omo yi li.

Oondjuhwa dhi hadhi tekulwa kondje yoshikunino konima yoku pewa iikulya pethimbo lyongulonene ohadhi tsikile dhika konge iikulya yadho yene. Mono hadhi kalya ngaashi oongala dhomboga, omwiidhi, uuhwa noongongololo.

Etiti ohali ningwa monzimbogo shampa lyapu okumewa nawa ohali yothwa, shampa lyayothwa tali kukuta, ohali vulu nee okulongithwa megumbo. Oho vulu nee oku tulamo omahoka, wuvule oku yelelamo. Ohali vulu wo natango oku yenyekwa pomasiga. Ohali longithwa uunene natango oku pelwa aayenda.

Omalutu getu oga pumbwa oovitamine dhono hadhi zi miiyimati ngaashi omayapula, omambanana, oostrawberry, omakwaava, omapapaye nomandjembele.

Oondundu ohadhi kala dha yoolokathana opena dhi dheelekana ,opena oondundu dhi dhina omakololo po opena oondundu dhi dhina iiyelo to vulu ku pitamo toka mbanduka kombinga ndjiyaka. Koondundu ohaku mene oomwidhi nomiti.

Ongeleka olyo egumbo lyaKalunga moka aayitaali Kalunga haaka gongala taya ka hambelela Kalunga yemu hambelele yo yemu hambelele yo yemu pandule omolwa iilonga iiwanawa eya longela moonkalamwenyo dhawo.

Opu na aanafaalama haya munu oongombe oonkiintu dhi lile po ashike okukandwa omahini. Uutana wadho ohawu yoololokwa nee uusiku auhe dho tadhi kandwa ethimbo lyongulonene, opo nee uutana tawu ka yama omahini nga ga hupa mo. Omahini ngano ohatu ga ithana omahini gomunya go ogo ngono hatu adha moositola.

Opo wu tekule oohi owu na oku dhi kongela ehala mpa wa hala okudhi tula. To dhi ningile okandama to tula mo omeya, to dhi tula mo, ashike inadhi kala dha pitilila nadhi kale ngaa dhi li pokati, to dhi landele omiti, opo kaadhi kwatwe komikithi, shaashi yimwe ngele oya kwatwa komukithi otayi vulu okutaandeleka omukithi koonkwawo. Ngoye to kala todhi pe iikulya esiku kehe.

Epangelo olya tunga oondama dhomeya mono hamu zi omeya ngono haga andjakanekwa moondoolopa nenge komikunda. Omeya ngono ohaga kala gomvula. Ohaga opalekwa, ohaye ga tula omiti ihaye ga gandja ashike moshigwana ga kaka. Ohaye ga tula omiti. Shaa ye ga tula omiti go tage ende nee moopayipi gu uka moondoolopa noshowo momikunda.

Oshikwiila shoshiwamboo ohashizi muusila womahangu. Iilya ohayi hompwa nee tayitulwa momeya etayi fululwa. Omupwaga nee gwahugunina oko nee hakukuthwa oshikwiila sho. Ohovulu nee okushitula peziko toshitula kohi yomutoko oko shipile hono, nenge wushikange ngele owuna omagadhi.

Komagumbo gokuushayi aantu ohatu longitha oondunda dhoomwiidhi kutya ondunda yokulala, ondunda yokupungula, ondunda yokutema. Ondunda yomwiidhi ohayi ya po nee nge: ohaku kongwa iiti iitalala tayi dhengelwa kumwe noomboha, taku kongwa nee oongodhi dhokukumba, tapu muwa omwiidhi, tayi kumbwa. Shampa ya pu tayi fulilwa oongudhi e tayi tsilikwa.

Oohi opuna dhoka hadhi tekulwa ,hadhi kala muundama, ndhono hadhi kala momeya gayela noshowo ndhoka hadhi kala momulonga ano momeya gomvula. Opena ndhi hadhi kala mefuta. Oohi ndhi hadhi tekulwa ohadhi tulilwamo omeya mokandama mono haga vulu oku lundululwa uuna ga kaka dho ohadhipelwamo iikulya. Shampa dha koko ohadhi kuthwamo etadhi kalandithwa mo malandithilo.

Oshikunino kehe shampa shamene aluhe ohashi ombuto shampa ya pitimo ohayi piti pamwe nomwiidhi niigwanga . Omwiidhi nguno ohagu longwamo nee nomatemo opo gu vule oku pitika iikunomwa yi koke ya andjuka yo yivule okwiima.

Pethimbo lyomvula iikunino oyindji ihayi tekelwa nenge tutye kapena iikunino hayi tekelwa methimbo lyomvula, oshoka omvula otayi tekele nale. Oho longekidha ashike evi lyoye kuyele manga omvula inayi tameka okuloka. Ngoye oto kunumo oombuto dhoye, ngele owuna nokuli oshikunino shina omikanka omeya ohaga tengele momikanka moka, yo ombuto otayi mene nale nale shaashi omuna omeya ga gwana.

Ondjamba oludhi lwoshiyamakuti, ashike nadho wo ohadhi vulu okutekulwa manga oonshona no ihadhi kala we dha nikila aantu uuhwapindi, shaashi odhe yi ika.

Omuti ogwa shitwa gu na omidhi, gu na ekota, gu na iitayi, gu na omafo, go ogu na omuzile.

Iikunino mbi hatu ninhi momagumbo yopaumwene ihayi kala lela iinene, konyala ohayi tekelwa nomunino gwaza kokapomba. Omunino nguno ohagu kala gwaza kokapomba etagu kwatwa komulungu eto tile omeya kombanda yiimeno. Osho omuntu ha tsikile oku ninga ongulonene nokomatango oshoka ominino dho kohi yevi ohadhi kala dhina ondilo thimbo limwe.

Iikunino ohayi longekidhwa yina omituni nomikanka, momikanka omo hamu tondoka omeya ngoka haga tekele oombuto dhoka dha kunwa komituni. Nuuna omvula ya loka omeya ohaga kalamo nokuli ethimbo ele momikanka moka.

Ombwa oshinamwenyo shono hashi tekulwa. Shono hashi tekulilwa iinima yayoolokathana. Oto vulu okutekula ombwa yikale tayi litha iikombo. Oto vulu okutekula ombwa etayi kala hayi kwata nande uuyamakuti ngaashi uunyenti, nuunkandanga, nenge shampa ngaa toyi kuukongo toyaha nande ekonkola lyoye, tali thathala lya hala okumatukapo ndele owuna ombwa, otayi vulu okuli kwata.

Ondjila ndjono kehe hayi endwa koohauto ohayi ithanwa oshitawuwa ngele kaku na oteya. Ngele oya tulwa opate nenge oteya onduudhe ohayi ithanwa opate. Nomoofalama ohamu kala mu na uupate mbono hamu ende oohauto dhi hadhi ende meni lyofaalama.

Omiti odha shitwa dhina omafo dho odha shitwa hadhi tula ko oongala. Ohadhi tula ko oongala uuna tadhi tula ko iiyimati, po opena ndhono hadhi tula ko ashike oongala ndele ihadhi imi iiyimati, okusheneka ashike ehala li kale tali monika nawa ngaashi nande okuli oongala dhiimboloma.

Ongandu oshinamwenyo sha shitwa hashi kala momeya, momeya gomulonga. Itoyi adha mefuta. Ohayi kala momeya gomvula nenge mpa tadhi tekulwa. Ohadhi vulu okukala dha ningilwa okandama tadhi tulwa mo tadhi tekulwa. Shampa we yi tula kombanda pehala mpoka kaapu na omeya ohayi vulu okusa. Oya nika oshiponga kaantu. Ohayi vulu okudhipaga omuntu e tayi li onyama yomuntu. Oya nika oshiponga nokiinamwenyo wo.

Oongombe odhili muukwatya wo paali, ongombe onkiintu ,nongombe ondumentu. Ongombe ondumentu shampa inayi thonwa ohayi ithanwa otsenzi , ndele shampa ya thonwa ohayi ithanwa ontani. Oongombe oonkiintu odho hadhi kandwa omahini ngoka ha ga hikwa eta mu zi omagadhi.

Ondjuhwa onkiintu shaa ya langele ohayi tendula uuyuhwena. Uuyuhwena mbuno ohawu vulu ku kuthwako kuyina manga, uushona tawu kala ashike noku pewa iikulya ohawu vulu kukoka kaa wuli pooyina. Ohawu landithwa uushona nelalakono wuka monwe kwaa mbono yahala kutameka oongeshefa dhoo ndjuhwa.

Omvula shampa ya loko omeya ohaga tengele pomahala ga yoolokathana omoondombe, omoondama nomiishana. Mondombe ohamu mene nee omavo nomafo gomavo ohaga kala ga kangawala kombanda. Omeya ngano ohaga nuwa kiimuna go ohaga nuwa wo nokaantu momudhingoloko mo.

Omuwa okwashita eshito lye lyo opala mono kombanda yevi ashitilako oondundu, ashitilako omiti, ashitilako omwiidhi, ashitilako aantu ,ashita egulu, ashita iimuna ,ashita oonyothi, ashita omwedhi, ashita omvula ,ashita omilongo ndhono hadhi kunguluka omeya ye okwashita uunona .

Omatama shaa ga zi koshikunino ohage ya e taga yoololwa. Tamu kuthwa omatama nga itaga vulu okuya momalandithilo tapu thigwa nee nga ge li taga vulu okuya momalandithilo. Omatama ihaga likolwa ga pya ohaga kala ngaa ge li pokati, go kage shi omagongwa go inaga pya nawa, opo ga vule okukala olule inaaga ninga nayi. Ga ka kalelele ngaa nakugalanda, opo naashi taga yi mositola ga ka kale mo ngaa ge li muundjolowele wu li nawa. Ohatu ga longitha okuteleka iikulya.

Ondjamba oha yili omwiidhi, omano, iihwa, noha yili omatanga. Uuna dha gwaya mo moshikunino eta yiyi mepya ohayi li omatanga ogendji ga kola, oyina omakutsi omanene. Omukati ohayi gu longitha oku tula iikulya mokana nenge okunwa omeya.

Methimbo lyongashingeyi aanafaalama ihaya longitha we omayemele nenge omandini okutekela iimeno, aanafaalama ohaya longitha ominino dhono haya longitha okutekela iimeno hadhi kala dha lambalala iimeno dhili pomakota.

Oondjuhwa osheelelwa shesiku kehe, kapena ositola yiikulya toyimo eto adha kamuna oondjuhwa onkene aatekuli yoondjuhwa ohaya mono uuwanawa mokudhi landitha moositola noku landitha woo omayi gadho.

Aatekuli yoohi ohaya shilipaleke kutya oohi dhawo oyedhi landela oovitamine dho odhalya esiku kehe uuna omeya ga kaka otaga lundululwa mo tamu tulwa omeya ga yela.

Opena iikuki yomaludhi gopaali. Opena iikuku mbi hayi longekidhwa etayi kangwa momagadhi, po opena iikuki mbi hayi longekidhwa ndele ihayiyi momagadhi . Iikuki ngaashi iikuki yomavalo, iikuki yoohango mbyono ohaku longithwa ashike uusila taku longithwa omayi ,taku longithwa osuuka ndjono hayi tulwa kombanda.

Opu na iimeno mbyono ihayi pumbwa omutenya ogundji, onkene ohayi oumbwa okudhikilwa okanete kombanda. Okanete hono na ka kale ke na oombululu, kale ngaa taka gandja omutenya, ashike kagu shi ogundji. Meni mono oho longekidha mo mu na oondjila nelalakano okumona ompito uuna to teya eteyo lyoye shi ku ningile oshipu.

Oohi odho oshiyelelwa shoshigwana dho odhina wo ooVitamina. Dho ohadhi vulu wo oku eta oompito yiilonga uuna dha munwa odhindji shaashi ngaashi moositola ohadhi pumbiwa mo kehe esiku nokomvula nokuli kehe komvula ito adha kamuna sha oohi Shashi odha pumbiwa moshigwana dho ohadhi humitha eliko komeho.

Kalunga okwa shita evi kombanda yevi eta shitileko omiti, oondundu oshowo egulu noho haku kala kuna iikogo mbyono hayi eto omunzile nenge omvula, oonyodhi, omwedhi netango.

Opuna iimeno yimwe kayi hole omutenya ogundji, onkene opo yi gamenwe komutenya ngoka, ohayi dhikilwa oka tala komuzile mala okeli me molupe lo nete, kena uumbululu haka vulu ngah oku gandja oonte dhetango kiimeno, natango ohashi gamene iimeno kayi like ngashi kuudhila noku kwatwa kuupuka, shashi oya tulwa mekondeka lye gameno, itayi vulu oku kwatwa kuupuka.

Momahala ngono gagamemwa muna iiyamakuti , oha mukala muna edhiya lyomeya mpono Iinamwenyo ayihe hayi gongala okunwa omeya pomathimbo ngayoloka thana oku popyapo ashike yimwe ongashi , Oonduli, Oompo, Oongolo, nuumenye.

Oondjuhwa oontonkele ohadhi ithanwa oondjuhwa dhuushimba, molwa omukalo ndhi hadhi tekulwa nadho. Ihadhi koko kudhodhene , ohadhi koko tadhi endelele, nande owaadha ondjuhwa yoshiwike onene, ngele weyi faathanitha nokayuhwa okashona kokomukunda okayuhwa okashona nayi. Ndhino ohadhi koko tadhi endelele molwa iitungithilutu mbyoka hadhi pewa.

Komatala ohaku adhika iinima oyindji yopamuthigululwakalo. Uusila womahangu, uusila wongaya, iilya lyaaka, omahangu ,omboga nomutete.

Omahala gomayimweneneno oha gakala olundji gatungwa nondunda dhomwidhi, nogendji oha gakala ngakundukithwa uundama womeya nenge geli popepi nomulonga, ohashi hokitha onakukalamo una yatala omeya tanginyenge yo oyakatumba taya hupagele mokakofiwa.

Ombepo oyindji oyi na oshilonga unene ngaa komiti ndhi hadhi pumbwa ombepo oyindji opo dhi vule oku gwitha ko iiyimati mbi yi li ko, ngaashi oonyandi nomayalakasha goongombe. Omiti ndhono ohadhi pula ombepo oyindji opo iiyimati yadho yi gwe ko. Uuwinayi wombepo owo mbuno kutya ohayi e ta ontsi nayi.

Mehala yiinamwenyo ya gamenwa omuna oompango nomalandulathano, ino pumbwa oku enda koompadhi, ino pumbwa oku ningila mo ekudhilo, ino pumbwa oku nyateka omudhiingoloko, gu kaleka gwa yela.

Uuna omvula ya loka eshito ohali monika nawa. Omeya ohaga kala ga talama, omwiidhi ohagu kala gwa ziza nawa, omiti ohadhi kala dha ziza nawa nomiti dhimwe nokuli ohadhi tula ko iiyimati mbyoka hayi koko tayi endelele shaashi oya mona omeya ga gwana yo oyi na uundjolowele.

Moshilongo shetu omuna omiti dhimwe inadhi shitilwamo mono hatu ka kutha oontanga piilongo yopuushinda eta tuya tudhi kune moshilongo shetu, ongaashi nee omambanana. Omambanana iha ga hala oku kwatamo nana mevi lyoshilongo shetu moNamibia, ohaga kwata ngaa nee pomahala gamwe ashike omashona, itoga adha ogendji, oga pumba lela moshilongo muka, oto ga adha pomahala omashona.

Oohi ohadhi vulu okukala momeya ngono tadhi tekulilwa ngaashi muundama. Ndhi hadhi tekulwa ohadhi tulilwa mo nee iikulya dho tadhi tulilwa mo omiti. Oohi ohadhi adhika wo momulonga dho ohadhi adhika wo natango mefuta. Oohi dhomomulonga nodhomefuta ihadhi hawalekwa iikulya.

Onduli oshinamwenyo shono shina omuthika omule nuuna tashinu omeya ohashi paganyana opo shivule oku adha pevi shimwe omeya. Inashi nika oshiponga oshinamwenyo lela shombili .oshina uuniga uuhupi ,oshina omakutsi omashona sho oshina othingo onde sho ohashili pombanda yomiti puule.

Omapya ogendji kuushayi ohaga pululwa komambakumbaku nenge kuna ngaa oongombe hadhi pulula noondoongi . Omapya ogendji ohaga pululwa komambakumbaku. Manga nee embakumbaku inali tameka oku pulula ohapu gundwa ombuto ngaashi omapungu ,nomakunde nakehe ngaa shoka omuntu ohala oku gunda kutya omanyangwa lyo embakumbaku tali pulula nee nokonima tamu kunwa nee iilya ,iilyawala nomahangu.

Omiti haadhihe hadhi koko uuna ombuto tayi tsikwa mevi pawukililo opuna dhimwe dhono hadhi pumbwa okukunwa muunayilona woku kunina omiti ,shampa nee wakoko ohawu kuthwamo nee etawu katsikwa opo nee tawu vulu oku ima.

Uuna omvula ya loka, koondundu ohaku kunguluka omeya ngono haga landula ashike ondjila ndji haga ende sigo taga yi hu haga tengele. Omeya ngono ohaga kala nee ga yela nawa. Oondundu ihadhi pitike efundja, shaashi evi lyawo inali elekana. Efundja ohali holoka unene pomahala nga ga elekana moondundu ihamu holoka efundja.

Ongandu oshinamwenyo sha shitwa hashi kala momeya gomomulonga, ohashi li onyama yiiyamakuti mbyo hayi ya okunwa omeya, hashi langele, sho tashi yi nukile tashi nanene momeya, tashi ka lila kohi yomeya ho.

Oto vulu oku tekula oohi dhayoolokathana poshikando shimwe ashike. Ashike oto vulu oku dhi ningila uundama wa yoolokathana wa landulathana. To ningi nga kutya okandama kotango, okandama okatiyali, okatitatu nokatine nokatitano. Shaashi oohi dhomaludhi gayolokathana ito vulu oku dhi tula mumwe. Nanditye nande ookashushu noohi dhoombenzi ito vulu kudhi tula mumwe shaashi kadhishi dholudhi lumwe.

Ondjima oshinamwenyo shomoshiheke ndele oshi na olupe lwomuntu. Okokutya nee sho oshi na omushila , sho oshina omagulu ashike koonyala ohashi monika sha fa shi na oonyala dhomuntu. Oshinamwenyo shono hashi li iiyimati yokomiti, sho ohashi linwo natango omambanana, sho ohashi vala uundjimona.

Opo wu kwate oohi nuupu ndhono hadhi tekulwa mokandama uuna dha koka, omeya nga ge li mokandama ogo ashike wa pumbwa oku pomba mo ta ga pumo oohi tadhi hupu mo odho adhike. Ohashi ku ningile oshipu to yuku, to yukile miikwatelwa yoye.

Omapungu ohatu ga longitha okuninga uusila wepungu go natango ohatu vulu okuga lya omakukutu ga hompwa nenge inaaga hompwa. Iihenguti yomapungu nayo ohatu yi longitha ngaashi okudhika nando oongandjo dhomagumbo nenge pamwe okudhika nando uukuku ngaa woondjuhwa. Ohayi monika nawa shampa omafo ga za ko taga yuguna ko ohayi monika lela nawa.

Omahala nga ga kundukidha omeya oge holike kaakwashigwana, oshoka ehala hali kala lya talala nawa molwa omeya ngoka ge li puupepi. Aantu oyendji oye hole okuya ko ya ka ningile ko iituthi yomavalo nenge taya ka tyapula ehulilowike. Ohaya longekidha iikunwa yawo taya longekidha iikulya, taya longekidha wo omathano ye ki ithaneke.

Omvula shampa yaloko ohayi etelele oohi odhindji momulonga. Ohatu vulu nee okukala tuna oohi dhimwe dhaza komulunga gopuushinda koAngola nago ohagu vulu oku kungulula oohi, dhimwe tadhi kungulilwa nee piishana yopomudhingoloko, dhimwe tadhi kungulilwa moondombe. Ohadhi gandja nee uuwanawa kaakwashigwana oshoka ohaye dhi kwata ndele taye dhi kukutike opo yedhi ninge oshiyelelwa shawo shokovula oshoka ohadhi vulu okukwata ethimbo uuna dhakukuta.

Efuta ohali ithanwa efuta lyomwenyo, oshoka olina omakuthikuthi ngoka haga iinyenge. Omeya ge futa ihaga kala ga mwena, ka kele nga ne to gadha nga gamwena mala ihaga mwena uunene lela thiluthilu, sho osho hali ithanenwa efuta lyomwenyo, oshoka ohali vulu noku pindjala, omeya taga nuka lela pombanda mpo. Ohamu kala noohi, ashike shampa ohi ya silemo, ohayi dhi ekelehi kookunkulo gwefuta.

Kaandje okanamwenyo komomuthitu, hono aantu ye ka tala ko okanamwenyo ke na oondunge ke vule uunamwenyo uukwawo. Kaandje oshipa she ohashi longithwa okuninga oondhikwa dhuunona, shaashi anuwa okwa talika ko kutya oke na elago. Ye nonyama ye ohayi liwa, okutya nee iha li omwiidhi ohali oondjuhwa ye natango wo oha li iikombo.

Oongolo iinamwenyo mbyono hayi adhika momahala ga gamenwa. Ohayi ithanwa oongolo oshoka oyina omalwaala goongoyo. Oshinamwenyo shono shina oonkondo na oshili molupe lwondoongi .

Omatama ohaga pumbiwa momalandithilo esiku kehe, shaashi ohaga longithwa esiku kehe. Shampa ga zi koshikunino ohaga etwa nee pehala mpoka haga yoololelwa tamu kuthwa omatama nga ga ninga nayi, taga ekelwahi tapu thigwa nee nga ge li nawa ogo nee haga ka landithwa. Omatama ihaga kala ga pya lelalela shaa taga ka landithwa, opo kaa ga yonuke mbala.

Moshikunino mo hamu tekulilwa oondjuhwa, oha mu wa palekwa mukuthwe omatudhi goondjuhwa nga ge li mo nohaga kala uuhoho ha wu vulu okulongithwa pomiti. Oha dhi tulilwa mo omeya dho tadhi pelwa mo iikulya esiku kehe.

Oohi uuna tadhi tekulwa ohadhi pumbwa okusilwa oshimpwiyu dhi kale dhi na uundjolowele kaadhi kwatwe komikithi dho dhi koke natango dhi li muundjolowele dho tadhi vala nawa. Ohadhi tulilwa mo nee omiti dhoovitamine nomiti dhokukeelela omikithi momeya mo dhi li mo. Omeya otaga kala nee ga yela inaga pumbwa okukala ga kaka, opo omuti gu longe nawa nenge oovitamine dhi longe nawa.

Moshikunino shepangelo sha gamenwa ohamu adhika iiyamakuti ngaashi oosino, oongalangombe, oonkoshi, oonduli, ookandje, oongwe nomatotongwe.

Momulonga ohamu adhika okhi dhipaunshitwe dhomaludhi ga yoolokathana ndhino hadhi kala oshiyelelwa shaakwashigwama, opu na mbono haya yi mo tayeke dhi kwata mo yaka landithe, po opu na mbono taya kwata ashike taka lye komagumbo. Ohaku longithwa oonete oku kwata mo oohi ndho momulonga.

Momuthigululwakalo goshiwambo omuna iiyimati yomoshiheke, ngaashi; uundongondongo, oombu, oongoho, oompundu, noombeke.

Oondama ndhoka hadhi tekulilwa ohadhi zalekwa oonete kombanda, opo dhi gamenwe kuushila mbono hawu li onyama ngaashi omakodhi.

Omuthigululwakalo goshiwambo aakulukadhi ohaya kala yazala oodhelela dhono hadhi kala dhatulwa oshidhe, ohaya zala wo iikayiwa kumwe niilanda. Aalumentu ohaya zala omagala osho wo oosheshele.

Okumuna oondjuhwa ohaku pula omuntu wu gongele oshimaliwa, to ningi omuntengenekwathaneko goye goshimaliwa shi wa pumbwa okulongitha ngaashi okulanda oondjuhwa, okulanda iikwatelwa mu to kala ho tula omeya nominino dhomeya. Oondjuhwa otadhi vulu okukupa omayi to vulu okukala to ga landitha nonyama yawo ngele owe dhi sile oshimpwiyu nawa, oto iyadha to vulu okutuma onyamayoye kondje toshilongo shampa ashike dhi li muundjolowele.

Omvula shampa ya loko, oongombe ohadhi li omwidhi, gwa ziza nawa, dho tadhi hapuka nawa komalutu, ohadhi ithanwa ne takuti odha lya oka huluhulu. Ohadhi tameke nokuli tadhi adhima, ngele odhii ne nokuli hadhi kandwa, ongombe dhoka oonkiintu, dhina uutaagona. Ohadhi kala dhina omahini ogendji na to vulu oku kandamo ngeleodhili ndatu oto vulu nando oku kuthamo eyemele lyuudha omahini.

Evi lyoshikukunino shampa lyalongekidhwa tamu kunwa ombuto ndele tayi mene. Iimeno ohayi pumbwa okutulwa omuti opo yigamenwe kayi like kuupuka. Omuti ngono ohagu tulwamo, ngele owa adha oshikunino oshinene lela lela shina uule woometa odhindji, ohaya longitha omambakumbaku. Mbakumbaku lyo nee hali tulwa omuti lyo tali ende nee tali shashamine kombanda yiimeno hoka opo kayi like kuupuka.

Oohi ndhi hadhi tekulwa muundama, kombanda yuundama thimbo limwe ohaku kala kwa tulwa uunete, elalakano okugamena oohi kaadhi li kemo kuudhila mbono hawu li oohi ngaashi omakodhi.

Momu thigululwakalo goshiwambo aantu ohaya tungu oondunda , dhono hadhi kala dha tungwa miiti mbyoka yaza komiiti. Omuntu ohaya longitha wo oomwiidhi dhono hadhi muwa momapya unene moofalama.

Oohi ndhi hadhi kwatwa nuupu shampa dhakoko oondhi hadhi kala muundama. Oohi ndhino otodhi kwata nuupu shaashi ehala ndi dhatulwa eshona oto vulu okudhi kondolola. Dhomefuta oshowo momulonga oodhigu molwaashono ehala olya mbwalangandja sho osho wu wete aantu yonefuta ha yayi nande oomwedhi hamano taya gongele oohi ndhi noyo momulonga osho haya ningi thimbo limwe.

Embakumbaku olina uukwatya tawu landula: omatayiyela omashona gokomeho geli gaali, omatayiyela omanene gaali gokonima, oshipundi shomuhingi nomalamba goku minikila uuna kwa luudha.

Okutekula oohi ohaku pula mondjato haku dhi landela ashike omuti guundjolowele nenge omuti gokudhi gamena kaadhi kwatwe koombakiteli owuna okukala wuna oshimaliwa shoku chi landela iikulya ya gwana mbyoka to kala ho dhi pe esiku kehe.

Okuninga oshikunino shoondjuhwa oshinene ohaku eta iiyemo kwaangu aninga oshikunino ko ohaku vulu oku gandjaoompitodhiilonga oshoka shampa oshikuninoshaningi oshineneomuntu oha pumbwa aakwathi. Omayi goondjuhwa ogena oshilonga oshka ohaga vulu okuliwa ga telekwa nenge ga longithwe oku teleka ngaashi iikuku yomavalo, ohadhi vulu woo okulongithwaiinimaoyindji. Oondjuhwa odhina uuwanawa oshoka onyama yadho oya pumbiwa momalandithilo kehe esiku.

Oku tekula oohi oshima oshanawa molwashi hashi eta iiyemo. Sho ohashi indjipaleke osheelelwa. Dho natango oohi odhina oovitamin. Uuwinayi wadho ompano wala kutya owuna oku kala wuna omiiti to tula momeya goohi mo. Shaa omeya ga kala owuna oku ga lundulula. Oohi ohadhi kakeke omeya mbala dho shaa dha kwatwa komukithi ohadhi taandeleke omukithi mbala mokati koonkwawo.

Opo wu tamekepo oshi kunino ha shi tekelwa, owu na oku ninga ontengenekwa thaneko kutya owa hala oshikunino shi thike peni, owa hala oku kunamo shike, owa hala ominino dhomeya dhi thike peni, omwaalu sha ne we gu etapo, to longekidha oshi kunino shoye, to tulamo ominino dhomeya, to kunu oombuto dhoye no shapwa.

Moshikunino sha gamenwa shEtosha National Park ohamu adhika oondjamba, oonduli, oonkoshi, oongwe, oongolo noosino.

Oondundu ombwanawa shaashi pehala mpa hadhi kala omvula ngele oya loko oyindji ihapa holoka efundja. Nomeya nga haga kunguluka koondundu hono ohaga kala gayela. Ina gafa nga haga kunguluka pehala lye elekana ngeya oha ga kala ga kaka.

Oondundu ohadhi kala unene pomahala nga ganika omamanya . Opuna oondundu dhimwe to adha tadhi pambuka omamanya taga pambukako taga halakana, po ihapu adhika naa owiidhi nenge omiti ohapukala owala omwiidhi ngu hagu mene komvula omwiidhi nguno ihagusi ohagu tutuma ashike omvula shampa yaloko. Ogo owala omwiidhi to adha gwa kundukidha ondundu.

Embakumbaku ohali longithwa oku pulula momapya, nenge miikunino yaa nafalama. ogeli nee pamaludhi opena omambakumbaku ngono haga pulula ashike po opena ngono haga pulula go ohaga kunu woo natango.

Oohi ohadhi vulu okutekulwa, mono to vulu okutunga okandama to tilile mo omeya to tulamo oohi dhoye dhomwaalu ngoka wa hala. To kala nee ho dhipe iikulya kehe esiku. Ohadhi indjipala nee, dho tadhi tameke okuvala. Odhina nee uuwanawa, to vulu okulanditha nenge to vulu okukala wuna oohi dhoye dhopaumwene dhono to vulu okulya.

Omamanya nga haga pambuka koondundu ohaga vulu oku longithwa ngaashi nande oku tulapo uukonekelo ,oondundu konyala ethimbo limwe ohadhi monika dha faathana opo nee wumone kutya pondundu mpono opo mpoka wali nenge wathigaposha wahala oku shigalukila ohotulapo nee omamanya wega nika uundumba. Ohaga longithwa woo natango okutunga uundama woohi.

Ope na iikunino hayi ningwa yi na omikanka nomituni. Komituni hono oko nduno haku kunwa ombuto. Momikanka ohamu tondoka omeya. Uuna omvula ya tondoka oyindji, omikanka ohadhi pitika omeya ga tondoke mo go ga vule okuya hono haga gongala inaaga kungulula po iimeno.

Opu na omahala gamwe gokuvululukilwa ge li moofaalama mono mu na iihwa ya ziza, oyo ya kundukidha omatungo ngoka. Ohapu kala nduno pwa tulwa uutala mono ho vulu okukala wa kuutumba to tala eshito ndyono lya dhiingoloka ehala ndyono lyokuvululukilwa. Ohamu adhika nduno iinamwenyo.

Uuna to kwata oohi momeya oho longitha onete. Onete ndjoka ohoyi tege pomudhingoloko mpoka pu na oohi dho tadhi yi mo nduno. Shampa dha yi mo onete oho yi nana mo e todhi kutha mo. Oohi ndhino ohadhi vulu okuliwa oontalala, ohadhi vulu okukutikwa dho ohadhi vulu okuliwa oonkunkutu.

Uuna tatu munu oohi notwa hala oku dhi ikalekela ohatu dhi ningile uundama. Uundama mboka ohawu dhi kaleke dhi li momahala ashike momudhingoloko gokandama hoka. Ohadhi pelwa mo iikulya ngoye omeya to kala to ga lundulula konima shampa ga kaka. Ohashi ku ningile oshipu uuna we dhi pumbwa wu dhi kuthe ashike pehala limwe mpoka dhi li pehala lyoku ke dhi konga momulonga ngoye itoo dhi mono nuupu.

Ondjamba oshinamwenyo shoka hashi adhika uunene miikunino yegameno. Elalako shi dha tulwa miikunino yegameno? Opo kaadhi monithe aantu oshiponga, kaa dhi dhipage aantu, dho kaadhi dhipangwe wo kaakwashigwana. Omatudhi gondjamba ohaga longithwa oku panga omukolo neshikisha.

Oondundu oshinima shopaushitwe, omamanya gopaushitwe ngono twa adha ko nale sho aantu twa shitilwa kombanda yevi. Oondundu ohadhi tengele omeya, mo mokati kadho ihamu hala naana ku holoka omiti nenge omwiidhi. Omwiidhi gwadho oto adha gwa sa unene konyala molwa uupyu mbwiya, shampa kuna omutenya ohadhi pupyala.

Oombaka oludhi lwiikwamawawa. Ohadhi vulu oku tekulwa momagumbo po opena pomahala mpa hadhi kala ashike dhili momilonga mpa ngaa pena omeya ogendji shaashi odhi hole omeya. Odhi hole oku kala tadhi mbwindi momeya mo. Ohadhi vulu oku liwa dho ohadhi vulu wo natango okutekukwa pawunafaalama. Ohadhi ende kashona ihadhi endelele.

Ngele omvula oya loko oyindji omeya ohaga kungulukile moondombe ngono hatuga longitha okwiiyoga komalutu, hatuga longitha okuteleka iikulya, hatuga longitha oku yoga iikutu go ohaga nuwa wo kiimuna yetu ngaashi oongombe, iikombo, oondongi noshowo iiyamakuti nuudhila.

Opena omahala goku thuwila ngono haga kala gatungwa unene moofalama ndhono dhili kokule noondoolopa nenge kokule nomakudhilo . Ohamu kala muna omiti dhaziza. Ohamukala mwatulwa iipundi woku kuutumba ,uutala womizile ,nokandama kokumbwinda kwaambono ngaa yeshi oku mbwinda nawa otavulu ngaa okuyamo tiitalaleke.

Omabaka oludhi lii kwamawawa mbyono hayi vulu oku tekulwa momagumbo nenge pa wu nafaalama. Sha nee tadhi tekulwa unene pawu mafalama , ohadhi tulwa moshikuku moka hadhi kalekwa, mono hadhi piithwamo dhi vule ojupewa iikulya nomeya. Onyama yoombaka ohayi kiwa no mayi ga dho ohaga liwa. Sha nee dha tendula omayi , ohamu zi uumbakona.

Opuna omilonga ndhoka tu na moshilongo dhi na oondjambameya. Ohadhi kala mo nduno odhindji. Oondjambameya ndhika odha nika oshiponga kaantu. Ohadhi vulu okudhipaga aantu ngaashi unene mboka haya ende nuuwato momeya ohadhi vulu okuya monitha oshiponga. Ohadhi li omwiidhi, ihadhi li nyama.

Ombete ehala ndyono haku vulu oku lakwa omutenya nenge uusiku. Ohaku kala kwatulwa iikga mbyono ho vulu okutenteka ko omutse uuna wa lala oto vulu wo okweeganena kiigwilo hono uuna wa kuutumba. Oto vulu okuyi yala nomalapi ge hogololo lyoye taga tsu kumwe naanga to tula pomakende gondunda yoye.

Oondjuhwa ohatu dhi tekula dhi tu etele uuwaanawa. Ekondombolo aluhe keengulasha ohali lili. Ondjuhwa ondema ohayi vala omayi ngoka tatu vulu okuga lya tse yene nenge tatu vulu okuga landitha. Oondjuhwa shampa we dhi dhipaga odhindji oho vulu oku dhi teta miitopolwa ya yooloka omahuli togi itulile niindimba woo toyi itulile.

Iikunino mbyoka tayi tekelwa uuna tayi longekidhwa, ohayi longekidhwa yi na oondjila dhomikanka nomituni hono haku kunwa ombuto. Ohaku tulwa omunino gu na uumbululu mono hamu pitile omeya taga tondoka nduno momikanka mono ga vule okutekela oshikunino ashihe, opo iikunomwa mbi yi li mo yi vule okumena nuupu.

Uuna to munu oohi odhodjo tungile okandama mono to tula omeya ga yela oohi todhi tulamo eto kala hodhi pelemo iikulya. Ohadhi tameke oku vala etadhi indjipala dhi dhakoka ohadhi kwatwa mo, opo dhi liwepo

Oshigandhi ompungulilo mono hamu pungulwa iilya, omapungu nenge iilyaalyaka. Ohashi kolongwa meni neloya lyoshaanda. Shampa iilya ya tulwa mo ohaku hotwa neloya e taku siikilwa nondunda yomwiidhi, opo uuna omvula tayi loko iilya kayi tute yo kaayi yonuke.

Onkoshi oshilikama shoka hashi adhika momahala gagamenwa mongaashi ngeyi shashi oshanika oshiponga kaantu nokiitekulwa namwenyo. Aakwanilwa ohaalongitha oshipa shonkoshi okutula kiipangela pundi yawo yo ohaalongitha omagadhi ngawo. Onkoshi ihayili omwiidhi ashike ohayili onyama yiinamwenyo iikwawo ndjoka yili momudhingoloko moka hayi kala.

Uuna oohi tadhi tekukwa ndele inadhi silwa oshimpwuyu nawa ohadhi vulu oku kwatwa konyata etadhi si, shampa nee dhasi kohi yomeya ohadhi ziko tadhi kongowala kombanda yomeya. Okandama nee hoka haka kaka oohi okapumbwa okuwapalekwa, okapumbwa okulundululilwa omeya omape opo oohi kadhi se.

Omambakumbaku ohatu ga longitha unene muunamapya, okuna omambakumbaku ngono haga tete omwiidhi, opuna omambakumbaku ngono haga pulula, po opena omambakumbaku ngono haga pulula wo natango ongwena. Po opena omambakumbaku ngono haga kunu, ohaga longithwa wo okuyungula iilya.

Opu na okashina haka tete omwiidhi e ta ke gu gongele moompumpulu. Omwiidhi nguka ohagu falwa koositola gu ka landithwe, opo gu vule okuliwa kiimuna uuna melundu mwaa na we omwiidhi gwa gwana.

Efuta ohaku tiwa efuta lyina omwenyo. Opena ethimbo ndi omeya gefuta hagapindjala, po opena ethimbo ndyoka omeya gefuta haga kala gangungumana. Uuna gapindjala kefuta inaku pitikiwa oku endiwa oshoka ohaga vulu oku eta oshiponga.

Oshiheke ehala ndyoka hali kala lya kundukidhwa kiinima oyindji yopaushitwe ngashi omiti, iihwa, iimbondi, iihwanga, iinamwenyo, omamanya noondundu. Iinamwenyo oyindji ohayi li omwidhi, yo ohayi vulu okulya iihwa mbyoka, oho vulu noho oku adhamo natango omeya ngono haga vulu oku nuwa kiinamwenyo myoka hayi kalamo.

Uuna omvula yaloka elundu oha li kala lya ziza nawa nehopalo lyoondundu oha li imonikila, ohamu kala omano ga ziza nawa iihawa oya ziza nawa ,omwiidhi ogwa ziza nawa nomeya oga tengela pevi, iinamwenyo ihayi ende we oshinano oshile yi kakonge omeya ohayi nu ashike ngoka ga tengela po noha yili omwiidhi ngoka gwa ziza.

Oonyanga ohadhi kunwa ihadhi mene momalundu ohadhi tekelwa. Ohatu dhi longitha okutekela onyama oshowo osiilaye. Oonyanga oontiligane odhina uundjolowele dhi vule oontokele.

Oondundu ohadhi adhika unene komahala nga ganika omamanya. Oombwanawa dho ohadhi nana woo naantu mboka yaza kondje yiilongo. Oyehole okuya tayedhi thaneke ,ohaya futu nee. Oondundu ndhino ethimbo lyongula onene pohamano ngaa mpono noheyali ngele owapenduka ohomono takuzi olwiithi, kuna iikogo.

Onduli oshinamwenyo shono shina omuthika omule. Ngele owa adha ta yi li, oha yi li omiti pombanda, ina yinika oshiponga, iha yi po no kele aantu, iha yi li aantu, ashike oha yi vulu oku lika koonkoshi ngele odhagongala ngaa dha adha pomulongo, nene omulongo nasha.

Ehwiyu okadhila hono haka adhika kiitopolwa yokuushayi. Ohaka kongo nduno iikulya ethimbo lyuusiku shampa etango lya ningine, ko opo take ya ka konge iikulya, oshoka ohaka mono ko momilema. Uuna etango tali piti ohaka yi nduno ka ka holame, taka uhala ka gondja sigo kwa luudha natango.

Uuna oohi tadhi tekulwa ohadhi ningilwa uundama mono hadhi tulilwa mo omeya dho tadhi kala tadhi pelwa mo iikulya. Omeya ohaga vulu okuluudha ngele oga luudha ohapu longithwa nee okashina kokupomba mo omeya ngono ga luudha. Take ga pombo mo agehe mo tamu tulwa omeya omape. Oohi opo dhi kale dhina uundjolowele dho dhi koke wo natango dhina uundjolowele.

Oondjuhwa dhi hadhi munwa oku vala omayi, ohadhi kalekwa moshikuku mono hadhi valele mo omayi. Shaa ne dha kulupa ohadhi kuthwamo nee tadhi ka liwa po, dho tadhi pingenwapo noonkwawo. Ohadhi pewa nee iikulya mbyono tayi dhi kwathele dhivale omayi meendelelo.

Osino oyo iinamwenyo mbyono hayi adhika momahala ngono ga gamenwa. Elalakano opo dhi gamenwe opo ka dhi liwepo onyama kaantu, shaashi onyama yadho ohayi liwa. Ohadhi eta woo omawu waanawa kwaambono oonaku dhi tekula ngaashi unene aatalelipo.

Oondjuhwa ohadhi tekulwa nelalakano dhi vale omayi ga vule okulandithwa nenge ga liwe ngaa megumbo. Onyama yondjuhwa nayo ohayi vulu wo okuliwa megumbo nenge yi landithwe. Oondjuhwa odhi li pamaludhi gaali, opu na ekondombolo po opu na ondjuhwa onkiintu ndjono hayi vala omayi e tayi ga langele.

Momulonga ohamu adhika oohi dhomomulonga , dhino omo dha shitilwa. Oha dhi vulu ngaa ne okupewa iikulya maala ashike uuhupilo wadho unene oha dhi waadha momeya moka ha dhi li iivolovolo nosho woo iipethipethi mbyoka tadhi vulu okulya. Sha nee iikukya ya tameke oku hawalekwa ohadhi gongala

Ominino dhomeya ohadhi longithwa oku fala omeya momagumbo nenge oku fala omeya mpoka hapu nwine iinamwenyo nenge oku longitha miikunino. Elalakano dhoku tulwa moshikunino, oku tekela iikunomwa mbyoka yilimo, opo yi vule oku mena, yo yiimike iiyimati.

Ohatu tsike omiti pethimbo lyomvula ya loka, opo kaadhi tu pule omeya ogendji okudhi tekela dho ohadhi tsama nuupu. Ohatu longitha nee oshihupulo, tatu fulu oshilambo shuule woometa dhontumba tatu tula mo nee omuti ngo tatu tsike. Ohagu tulwa nee oshiti oshile sha kukuta, elalakano oshi yambidhidhe omuti sho tagu mene gu kale gu ukilila.

Omagumbo gopashinanena ihaga tungwa owala moondoolopa, ohaga vulu okutungwa kuushayi, ohaga vulu okutungwa moofaalama, ohaga vulu okutungwa pomahala mpoka pwa nika oondundu. Omagumbo goshinanena ohaga tungwa ge na omakende, ngoka haga gandja ombepo, opo yi vule okuya megumbo. Ohaga tungwa ge na omiyelo dhokuya megumbo go ohaga tungwa wo natango ge na oondunda dhokulala.

Omatama manga inaga ya moshigwana gaka landithwe, ohaga piti koshidhinditho, mono tamu kuthwa ngoka kageli nawa, ngoka ga ninga nayi. Ngoka geli nawa oho nee haga pitikwa gaka landithwe. Ohaga pakelwa nee muupakete, yo aakwashigwana taye ya nee ya lande, ya vule oku ka ilandithila yoyene.

Oohi dhi hadhi tekulwa ohadhi adha ethimbo lyoku kwatwa mo shaashi odha koka. Ta yedhi kutha mo adhihe okandama taka yogwa, taya tula mo omeya, taya tulamo Oohi dhoka ooshona. Dhono oonene ohadhi ka liwa po nee. Dhimwe tadhi landithwa oontalala, dhimwe ta yedhi kukutike tadhi landithwa dha kukuta.

Oondjuhwa ohadhi vulu oku munwa monagumbo nenge pawunafaalama nelalakano dhilandithwe. Ohadhi vala nee omayi ngono haga vulu oku landithwa nenge ga tendulwe uuyuhwene. Opena nee oondjuhwa dhomakondombolo, noondjuhwa wo dhoondema noonzinzi.

Uudhila owo iikwamawawa. Oha wu kala moshiheke. Oha wu hupu mokulya oonkenya dhiimeno yokelundu, nenge iiyimati yomoshiheke. Opuna uudhila mbono ha wu lala pevi, po opo ha wu yala iihadhila yawo. Opuna uudhila mbono ha wulala komiti, ko oko ha wu yala iihadhila yawo. Momiti oha wu gondjo mo.

Pomuthigululwakalo goshiwambo omuna iikulya yoshiwambo ngaashi, omboga, omuna wo natango onyama yondjuhwa omuna wo natango oshimbombo. Oshimbombo shino ohashi telelekwa muusila womahangu. Omahangu ngono ohatu ga longo tseyene. Iilya tayi tulwa momeya tayi yayekwa tayi tsuwamo, uusila mbono owo nee hawa teleke oshimbombo. Omboga ohayi mene mepya.

Mefuta ohamu adhika oohi dhomaludhi gayolokathana. Mo ohamu adhika wo natango oombwa dhomomeya. Mefuta ohamu vulu kumbwindwa. Po natango pooha dhefuta mpono ohapu vulu ngaa ku kalwa. Omuntu to thuwapo ngaa. Efuta olina nee kutya ohali ka talelwapo pongapi.

Uuna omvula ya loka omeya ogendji omeya ohaga kungulukile momulonga . Momulonga nee mono ohamu kala muna oohi ndhono dha etelelwa ke kunguluko lyomeya .Aakwashigwana ohaya kutha nee ompito ndjono e tayedhi kwata ye kedhi lyepo kutya oontalala nenge ye kedhi kukutike yedhi lyepo woo konakuyiwa

Oohi shaa tadhi tekulwa nenge tadhi munwa ohadhi landelwa iikulya, shaashi ihadhi vulu okuza mo mokandama mo dhi ka konge iikulya kondje. Oohi ndhino oye na nee oku dhi sila oshimpwiyu nawa, oku opaleka okandama omeya ye ga pombe mo uuna ga kaka. Yo taya tula mo omeya gamwe omape. Yo taye dhi pe wo natango oovitamine, opo kaa dhi se dho dhi vule oku ya pa iiyemo yaa shi ya tula moku dhi landela iikulya.

Omapungu ohatu vulu okuga kuna etatu gatekele nenge galokwe komvula. Ohaga vulu okuliwa omatalala nenge omakukutu . Ohatu vulu okuningamo uusila wepungu noshowoo ohamu zi wo natango oombuto ndhono hadho kakunwa.

Opena oofaalama ndhono dha gamenena po uushitwe, omahala ngono haga nana aatalelipo. Ohaye ya nee nomalalakano ga yooloka ongele okutala iitekulwanamwenyo mbi yili mo nenge iilikama mbi yili mo. Ihaya ende koompadhi uuna taayi mo, ohaya londekwa moshiyenditho yo taya falwa mo nee kwaangu eshi mo nawa, opo ya vule oku ka longa shi ya hala.